Halkan waxaa dhafiyan shan nin kurasey ku fadhiyan sedax shar cadaney watan mid funaanad madow wata

Meeshaan howl waaye. howl oo xafladaha howlka lagu dhigo waxaa yaala kuraas miiisas labo saf waaye qayb labo qaybood oo wado u dhexeeso kuraas cad cadaan taalo iyo buufino xagga soo jeedka waxaa yaalo goos

Halkaan guri wayo guri madarasad waaye waxa ka danbeeyo dashki guri oo riinji gaduudan marsanyaahay waayo hoosna cadaan ka ah sariiraa taalo iyo jako kor usii jeeda iyo walax madow dhulkii yaalan meeshan barandadii guriga waaye daashkinana waa ka danbeeyaa albaab aa ka sii danbeeyo

Halkaan jiko waaye ee jiko oo waxaa waaye meeshi alaabta lagu dhaqaaye gaas ayaa saaran geeska labo saxan ayaa ku sawiran oo gadaal taallo korna waxay leedahay qaanado ee qaanado oo wax lagashto

Halkan qol waaye qol labo sariiro taalo sariir dhar cadaan saarantahay iyo sariir aan maro saarneen oo siman sariir wa weeyn ayaa yaalo een daah cadaan ayaa ku xiran daaqada miyaarad waaye

Halkaan kapo ayaa yala kaba oo gadaal kafuran hora loo gishanayo afka wey ka to lanyihiin meel cadaanii yaalan kalar oo waxaa wayo ana guduud eheen laa kiin kuduud xigeena ah

Halkan waxaa kuyalo dabaq dheer oo sagal biyano ah kalar kisi waa cadan daqdana waa miyarad

Meeshaan waa xaflad oo dad isugu imaadeen waxaa jooga dad nin taagan iyo qaar fadhiyo mid qamiis oo wuxu wataa cadaan ah dadka koofiyaal ay wataan gadaal waxaa fadhiyo labo kale maro waxaa ka danbeeso calanka soomaaliga

Meeshaan waxaa yaalo mobeel jaajar, mobeel kale, jaajar kale. moobeello oo dhulka yaalaan been bustud afar xabo ayaa Tasso Shan xabo

Meesha waalaami Een laamicadan ah moto ayaasocoto tabeliyal dhadheer ayuuleyahay gadal gariayaataga Een lami owaxa waye jajaban Aandhisnen

Haalkaan cunto waaye cunto oo hilib moos iyo rooti iyo dhalo oo caag oo saliid iyo wax kujiraan een bahal oo kulu leyso ee yaalan inta

Meshan waxaa jooga danyeer shabaq ku jira gacmaha ayuu kala soo baxay

Mashan waxaa yala kaluun iska yala mel cadiya iyo mid karsan

Halkaan waa meel guri laga dhisaayo guri een hada la dhisayo la dhisay waaye meel hoose qeybta hoose aa la sooshisay tiirarkii ayaa hada ladhisa oo loo samaynayaan inta hoose waa lasoo dhisay gadaal waxaa ka danbeeyo guri kalo oo cadaan ah tiirarka ilaa hada lama dhisin laakiin dariishka xunka ayaa la saaray

Halkaani waa khudaar oo ah qare iyo cambe ah waxay ku jiraan waa lasoo jarjarey waxay ku jiraan geed caaquli yah Canada lagu shubi inkana waa yar-yar yihiin qare oo gaduud ah iyo cambe oo jaalle ah

Halkaan halkan arda ayaa tagan ardo oo dugsi dhaxo oo dhar jaale ah wato wiilal waa ardada een nimaa hor taagan calanka somaaliya Jaagad ah wato soomali girl ugu qoran tahay sadax forood kor utagayaa

Halkaan musqul waaye musqusha oo fadhiga leh geedka lagu fadhiisanayo leh laba tuubo ayay leedahay iyo bahalka lagu fa dhiisanayo

Halkan Maclin iyo arday Aya jogaan waxuu wataa shati tolma ah ardeydadana waxey wataan dhar jaala ah sadax arda iyo maclin horey taagan gadaalna arda kala kajirta oo badan

Mamadan harqan ayeey toleysa indha sharwerwadata maro madow ayaay tolaysa dun cadana ayaa usaaran harqanka oo ey ku tole

Een halkan dad ayaafadhiyo horaywaxafadhiyo nin iyo gabar gesaha kadabeya waxafadhiyo ilaa Lixnin qarkalewakadambeyan masudmadow ah ayay watan halkagadha ay wadadtosud iyo taraxad cadaan ah

Halkaan fasal waaye arday ayaa ku jirto kuraas alwaaxa ku fadhiyaan intixaan ayay galahayaan. Hal gabar oo dhar cadeys wadato iyo qaar kale oo dhar jaalo wato, gabadha ugu sukeyso qalin buluug ah ayay wax ku qoree.

Meeaha waxaa fadhiyo nin iyo naag ninka waxuu heesta paal kaban uutumaayaa ganadhana waxey ayey sineesaa agtooda waxaa yaal miis lapa kursi ayey ku fadhiyaan o alwaxa aha mid wax madow ayaa saran kursiga oo miiska

Halkaan meel dhal lagu gado waxaa yaalo dhar la isasuro oo saakooyin waaye inta kale madow waaye qaar labo bas aa ka badalan mid fiin waaye midna dhanka guduud ayay u dhow yihiin

Ee halkaan ninaa fadhiyo waxa uu wadaa ookiyaalo saacad madow ah tay ayaa u xiran gaduud ah gadaal waxaa ka xigo kuraas iyo waxaa ka xi xigo mid kalene gadaashiisa fadhiyaa shaati cad wata.

Halakan dumaraa fadhiyo dumar oo Dhar cad wato Calanka soomaliyo hestaan mara guduuda madaxa ugu xiran goyaal cadanii wataan mara guduudaa masaxa ugu xiran

Een halkaan askari waaye askari oo police ah een wato makroofan oo koofi gaduud ah een xarigle waayo xarig aa u xiran een sidoo kale calanka somaliyo ayaa ugu dhagan ee fanaanad shati

Halkaan waa garoon dhalinyaro ayaa taagan oo gabdho iyo wilal iskugu jira shabaq ayaa ka sukeeyo oo darbiga luugu xiray.